Benn nita taxaw nit boobum ngi tie benn tabla tabla bi ñum fa binda dekka buñooyu oowe fara fe ñi.

Nit buñ desee mu ngiy war ci kaw waruwaay. Waruwaay wii day yóbbal ay nit luñu sox la mooy lekk mooy naan. Lepp luñuy sox la waruwaay wii moo ko yóbb.

Mu ngiy tuddu yax ya jamme nekkoon na boor ci ben jamaan boor bi nga xamne xamul benn caaxaan.

Fu benn jotaay la fuy jullit yi di daje di waxtaane seen diine di waxtaane seen cosaan.

Benne desen la desen bi ñu fa bind ay bindy xonk nu ngi def ci deggir lu xonk picci muñ ci biir ak ball.

Kaye bi danu koy jangè, nung fa bindi, bindi yu weeh ak bindi yu honku. Kuloor bi mungi ameh kuloor bu ñuul ak lu weeh.

Butel yi ay diwi yaram mom fa nebutel yi nag ay butel yu weex la ngi amee ay kulóor yu nete ak ay kulóor wusoxola.

Kër la bu am ay nék, kër bi mu ngi am ay seng am ay maraaj ci bunti kër bi.

Buk bi bukki alkur ann la alkur ann lañ fa binde muslüm yi ñoo ko de jël di jàng pur muna xam seen diine.

Ay kayetu kibaar, kibaar yi nak ley doomi rèew yi, di dèglu ham lan moy doh ci senn rèew.

Fuñnde feexlo ak fuñnde lekk so bëgee ñoo feexlo mën ngaay ñoo fi wala nga bugal lekk mën ngaay ñoo ci palaas biini.

Ñaari ganaal, yuy wuur luñuy lekk, ak ay wiñ, yuñ kalewante suudeko fuu.

Tabla bii, ay jàngale xibaar lañ fi def. Xibaar yooyu, pur ku jàlla, xool ko dina xam ne li ay kibaar la.

Négg bi néggi fexlo kaay la am na tedde kaay am na toggekaay amna benna toggu bane toggu bi kulóor bi kulóoru sokolaala benneen toggeekaay bi kuloor bi kulóor bu weex la.

Ñaari dalla la, dalla yi mu ngi am ay kulóor yu soxola, am ay kuloor yu ñuul.

mbeddala mbedda mi yoona fa jaar yoon wëewu ay xale ñum fay jaare di dem jànge gi.

Ñaari nit la, yi sol seen yerey tësaan, yerey-yerey neté la, ken na ki góor, la kenna ki jigéen.

Bi palas feko kayla amnañu ñoo fi di jëndal inan aylekk ak beppu xeet bëbu ga muñ fi.

Nyaari gayde yu tedd, ak ñaari nit nekk seen gannaaw toog, dilen xool, yëre seen edd.

Ab nyetti nit yoo fane nyaar ni ñu ngay taxaw ko nake mu ngay tok nyaar ni ñu ngay sol ay yere chosaan kenne ku tokki mu ngir sol ay yëre tubaag.

Ab kerry bu am ay néeg ci biir , am puloor bu sokola , ab bu weex.

Ab lekke la ak naan buñ jef ci benn palaat bu weex. Tekku ci kaw taabul.

Ab yoon bu xonxola nitayu faay jaar am nett nit yu fane di jàll naar yi inu ay paan kenn kina tii ab siwo.

Ab pel buñ taxawal ci miire. Miir bi am kuloor bu nete, pel bi am kuloor bu ñuul.

Ab wèrukaay bu am kuloor bu ñuul, am binda ci ganaaw nu tëdal KO ci kaw lu weeh.

Lala ci taggate kanyeran ba am benn nit bu tiye bal bi am keneen kuy demal bal bi ci kawam.

leyi ab taaxala ca dogeekaar bi kulóor bu yee fane ci ngobeerkaar bi ku lóor bu ñool.

Ab yoon la fuy waruwaay yi di jaar du den seeni son la yoon yii daa am kuloor bu ñuuy.

Nita toog bu def ay lutiwanyu rafit am ay toogekaay boorn toogekay yooyi ngi am ay kuler yu bu la.

Ab yoon la xey war walyi di jaare di dem seeni soxla yoon yi ni am culoor bu ñuul.

Ay loxo yu deseena la ak ay nit ñyaari mag ak benn xale am kuloor yu bula am benne kuloor bu nekk ci diggi bi boobu dafa xonku.

Sokk xati dugu am nga paan bi am nit ko tiyé paan bi am benn jigéen bu tiyé paan bi ak benna goor bu taxaw.

Garata buy soddal bopp buy ñuti buy sëddal buñ wil ñuti garat bi ngi am kulo bu ñete ak kuler bu xong.

delceekaay ndox bu tangana ci Kerr migi amée kur bu domcubel bi mnigi amée cuber bu sokola.

Ab buntabuñuy defar la am nit bu segge ci kawam diko defar buntabi kuloor bu sokolaal.

Waruwaay bu taxaw ci kaw yoon waruwaay yi day yóbbu ay pagaas mungi amee xuloo bu bula.

Ab waruwaay bi taxaw ci kaw yoon waruwaay yi bu weex la ak nit mo taxaw ci boram sol bu bëbu nuul ak tubey bu gatt.

Ay paketi paketi lascolon la lascolon be amna ay mina kuloor yu weex amna kolor yu xonko.

dennu tablalañ desen amna ay pinda yu weex am ay kulo yu weex am kloor bu xong am kuloor bu bulatanin.

Ay taxale kerr la purleeral neek yi nunko teg ci xaw kulur bu sokola am lu weex.

Kaye yi ay jàngee kaayla amna kuler mu nyuul am na bindi yuweex am kulur bu xonku ak bu bula.

Li ay lekkamtéef yumu bayla bayamtéef yini xop. Yu weex xop yini xop yu wertalan.

Lii pichii buy naaw si kaw jawla. Am na kulóor bu ñuul, am na kulóor gu xonku.

kiy benna jigéen la jigéen bi mingi sal yérey tubaw yéré yi yére bu ñuul la sipa bi sipabu ñuul la mu gi teh xaraw ci boppam.

fi benn palaas fañooy jaaye lekk la muy lekk xale yi fason lekk boobu safale mun ci palaas fini.

Fi benn nina tabulo buñu deseer la, deseen bu weex la , ñu fa def kulóoru bu xonku.

Fi benna kopp loñ, kopp bi nun ko teg ci kaw benna taabul bu sokola. Kopp bi lu ci nè nak garaba fa ne garab bi dayi yokk ndoh.

Li waruwaay bu tahaw ci palaas la waruwaay bi mu ngi ameh kulóur bu ñuul am kuloor bu buren.

benna tablabuñ desee bu weex nu fah deff bu weex num fadef kuloor kulóor bu xongu kulóor bu bulo ak kulóor bu doom.

neggi toogeekaay, toogeekaay yoo yu noonu ni ngi am koolor bu saxola am taabal bu saxolaa.

Ay nit yu taxaw yu tiyi kartoŋ yu am ay book ay bidaŋ woor leen ak ay binda.

Jangaxat bu pareh lijaasaam mu ngi sol yere bu am kuloor bu nuul ak bu xonxo mo ngi kalawu kalawu bu weex teg ci mbaxana bu nuul.

Benna desee la, desee boobu(... inaudible ) kuloor bi, kulóor bu weex la ak kulóor bu ñuul moo fa nekkë.

Li benn flasopalaas bo xamante ni dañu ko rdefar bu rafe fofu lañde defee seen gente wala seen tàkka.

Yi ay lamb yu ñoy taxal la purleeral kër lamp wowu ngi am kuloogu ñuwul nekk ci boori maraaj.

Nyeh nyeh ay tukkikat lañj ñyung ci biir ndox di dem di tukki ay nit, nit yoo xamante ni ai nit yu weex lañj am na ci sol yire yu weex am nyu ci sol yire yu nyul.

Niy ay ndongo daara lañ , ñu ngiy toog ci seen biir jàngee kaay, ñu ngiy solu seen yire yu nuru toog ci seen towwu.

Kerr ak neek fane néek yooyu ay nit ñoo fay fanaan am na kuluur yu wex amna toogee kaay.

Fii palaas si tàggatey kaay yaram la, ay ñaari woy jàmbaar ñoo wara dajee. Taggatey kaay yaram boobu benna bañg ñung ko tek si diggë taggate kaay yaram boobu.

Lujaasa na lijaasa koñuy neernee ay jàmbaar a ñaan bu dañu. Nyu munante kennnaki dañuy jox lijaasa bii.

Ab mbeddala mbedda wi yoona fa jaar yoon wëewu. Ay warwaay ñoo fay jaar yoon wi nak ngi am cloor bu ñoolu.

Nye aye ndongu daara lan nuge tonke di janga seni aye beda beda yoyu aye alquraan len.

Fiy ay ñaari néeg lañ benn néeg bi taaxla bennen neegi sëngala.

Waa ji lu mooy def ni mu ngi tudd tàggat yaram mongoy def ci palaas muñoy tàggatee yaram.

Solin wii mu ngi tuddu solini chosaan. Suñ mamaati mami ni lañ doon soloo.

Ab fuñoy fexloo la di fa noppaleko di fa lekke di fa naane lu sedd.

Ab falaasi jàngaleekaay la, amna ay nit yu nekk ci biir palaasi jàngalekaay boobu , ñu ngiy defar palaas boobu.

Li tabala tabla buñ deseene coloori orance ak am i coloore yu weex butu butu y weex ak bindayu weex.

Ab bunta bu nyo defar la, bunta bi nung ko wèr ci benna toun. Bunta bi mungi am kulóor bu sokola.

Garab bi tontuur la amna ay xob yu werta ak tontuur yu xonko .

Luy benn tabla buñ desin ñum fa bind-binde yu ñuul ak yu wee ñu ngi daf benn kaye ci digante bi am ay kuloor yu ñuul ak yu bula am ñaari nit yuñu desin fuufu am ay kuloor yu bula.

Ab waruwaay la waruwaay wi mu ngi taxaw ci bun di palaas waruwaay wi mu ngi amee kuluur bu weex ak wu ñyool.

Lii ab defaroo kaay kanam la, defaroo kaay kanam bii, si kaw lu kuloor lu weex, moo fa nekkë, fuñ dee tiye, kuloor wu ñuul moo fa ne.

Ab riiti la mo ngi amee koloor bu soxola ak bom wu ñuul.

Ab nita tahaw nit bi nit bu weeh la, mungi sol yiré verta, tè nafaam bi.

Lii ab tabla la tabla bi ñun fa desen bindayu ñyul nun fa desen lu weex ay nit ñoo taxaw booram tabla bi tabla xibaar la.

Fii palaas, palaas boo xamante ni la, foofu lañuy defare nginti, su amee xew foofu ngay ñu def sa ciit, wala sa nginti, wala sa takka.

lii gong la gong bi mëngiy toog di xoole mingi am xuluur bu nuul ax bu xong fu.

Ñi ay amdi luwa la ñi ñóóy daje fo xamanteni palas bo xamanteni fof a ñee waxee luwaa yi fofu lañóóy terale luwaa yi.

Lampo la bu nekk ci kaw neek , lamp bi mu ngi am kuloor bu nuul , lamp bi daay leeral neek.

Ap naat la naat bi mu ngiy taxaw ci kaw garap bu woow, mu ngiy am ay futu futu yu soxola ak yu weex.

Nyi nyaari tàggat yaram lañ nyu ngoy defeh ci palaas buñuy wax tàggat yaram kenna ki moi yore bal bi ko amee mbubba bu xonku bi am tubai bu bula bi moo yore bal bi.

Li ab konte kaay xaalis la , mu ngi am ak kuloor bu ñuul ak kuloor bu weex. Konte kaay xaalis bi moom laay gaayr yu jëfandekowe pur muna konte seen xaalis.

Ab desin la, ñën ko dese ku lóor bu werta am bal citiga bi. Am lu weex kulóor bu weex.

Fi palaas la palaas bo xamanta ni fi lañ de noppalekuwe fi lañ de lekke fi lañde nani palaas bi am na ay baŋ yu am ay clur yu ñuul ak clur soxola.

Fi palasi la, palaas bu xamante ni fofu len dee lekke , fofu len dee waxtaane ci seen soxla. Palaas bi mu ngi def ay lamp taxalekay ak ay oppkay , palaas bi mu ngi amme ay baŋ ñu ko defar bem rafet.

Ab jigeen bu xees la lèttu lèttu yu gudda te rafet. Jigéen bi mu ngi am fulor bu hees.

Lii ab ceen la, mu ngi am ay kuloor kuloor, mu ngi am kuloor bu ñuul am kuloor bu bulo, am kuloor bu ñuul.

Ab neeg la bu am ñyaari palanteer. Ak ñyaari palanteer bunta bu nekk mangi am koloor bu xonxo.

Lii ay jën la, jëni ñu nguy tudda ko bo, num ci biir paan bu neté.

Naari dala yu magget la dala yi der la amna ay culoo bu cxocola.

Ab taax la bun desene ay nit taax bi nak amna ay weer amna ay bunta.

Ab jaaru, ñaari jaaru ñun ko tidda ci lu weex, jaaru yi dañ kode def ci noppa.

ñi ay taali be dongo daara lañu ñu ngiy jàng ci wallu na saraam ñu ngiy nirule seen bubba bubba yoxamante ni yu weex la keen gi kaalau kaala bu weex.

Xi ab xale bu jigeen ba xees na, ngi sol mbobba bu weex, mu ngi lettu lettuy rafet, tie letu am yi.

lii kipaar la kipaar buñay jàllale la am kulor bu horange am ñetti nit yu taxaw am ay binda yu ñuur ak kuloor bu weex.

Lii bagas ci kerr la, bagas ci kerr bi nit yi dañ koy jafandiko ci kerr , mungi ngay tudd kuddu , kudd bi dafa ñuul.

Ab mbeddala fu yoon jaar yoon wowu ay waruway nufay jaar di dem seeni soxla.

Ab butel butil wii saabu fane saabu wowununu ay nit ñoo koy jël di ko sangoo ci seen yaram yi.

Lii takkuwaay la takkuwaay wi yi jigéeni dañ ko dee jël di ko taxro ci seen baat yi ñum ko teddal ci lu weex.

Lii ki baaram bi ñooy jàllale la, ci wàllu afeer njaay, ñum fa bind ay bind, ñum fa desen ay saaxu.

Ay ñaari takkuwaay la, takkuwaay yi jigeen yi dañ kode jël di ko def ci seen noppa yi, takkuwaay yi ay weex lañ.

Li ay mbayteef yuy mbayteef yi di bay ñu gote dal. Ay mbayteef yi ay xof yu wer talaam.

Li ab lam la, lam bu yi, jigéen yi dèn ko dè sol, diko dugal ci senn loho yi nung ko tëdal ci lo weeh.

Ab bagaas futéé kayla bagaas yi am na bu wèèx, ñaari yu wèèx ak benna bu doom bu àndak ak lu ñuul.

Ab garab la, garab bi, mu ngi am ay xob yu werta, chi ronam, mu ngi sax ñax bu werta.

Ab mag bu guor bu xees na. Te mu sol ay lonet sol yu rebu nuul#.

Ab néegi korget la bu am benna bunta ak ay palanteer néeg bi kulóor bi kulóor bu weeh la.

Garab bii mo ngiy tuddu tunturr, tunturr bii lu nekk booram ay garab yu werta ñoo nekk fofu yu àndak ay xof yu wert. Tuntuur Yii daliy rafetal kerr.

Ay ñaari wuyukaay la wuyukaayi nit yi dañ ko dee jëfandukwe pur faj seeni soxla ci lu gaaw.

Lii ab takuway la takkuwaay wi jigeen yi dañ ko dee sol guur yi tamin dañ ko dee sol ñu ngote dal ci lu weex.

Lii ay saak la saak y yo xamante ni soo demee ci palaas wuñ dee jënde ay lekk saak yi ngay jëffandeko pur mun fay dugal ca ay lekk.

Ab waruwaay bu weex la waruwaay wi day yubbu ay bagaas mungi takaw ci kaw yoon wi.

Af naari jën, yuñu toggla, jën yi ay jën yaabuy la, nu ko def palaat, num ko def ay sotley.

Ab bennaneg bu reila neginegi shengela. Mi ngi am kulor bu weya mngi am ay bunta ak ay palanteer.

Ab ñjatti woyokaay la woyokay yor yu ay yu nyul lanj ñyung ko tedal ci kaw lu weex.

Ñaari koppu naane kaay ndox bu tangala, kopp bune, kuber bi mu ngi am lu ñuul. Koppu binag kopp bu xonxu la ñu ngi bind, bind bu weex, ñunko teg ci kaw taabul.

Aay garab lañ tek ci biir taab bi. Garab yuyulaay nit yi di jëfandeko suñu feebaaree.

xale la xale buy jànga ci wàlu na saraan mu ti yi karna bi karna bi mun ci loxo am.

Ay garab yu taxaw ci rooka bi, garab yi ay kulóor yu werta fa né. Ñuy sax ñyax bu werta.

Nyi lañuy woore ñoo ne ci walu luwaa yi ñungi ci mbedda bo xamante nyun fa taxaw di fecxa.

Lii ni rajola rajo bi day wax ay kibaar raja bi mu ngi am kulóor bu weex am benn rëdi bu ñuul.

Ay kayti kibaar la kibaar yi lañuy wax ci réew mi pur doomi réew mi muna xam luy dem ci biir réew mi.

ñii ni ay ndongo daaralañ ñuy jànge ci na saraan ñu ngiy taxaw taxawaay bu rafet ñung lenaay waxal jigeen ni ñu ngi muur muraay bu rafet di kaalaaw kaalaaw yu weex.

Ab xale bu jigéena taxaw bu xees mu ngi tekk loxo am ci maaraaj bi mu ngi solu yéere co saan mu ngi tekk lëttu ci boppam bi.

liy benne desen la nun fa def benne kulooru bu bula ak benn kay ci digga bi ak semmiñ ak benn wiñ.

Benn niti taxaw, nit boobu daay tàggat yaramam, mu ngi sol ben na tubey bu gatta, ak 1enn tisaat, woowu mu ngi am kulouru bu horange, ak culuor bu xonk.

Ab benn garab, garab bi mu ngi am xob yu werta, banta bi banta bu fonkula, mu ngi am ci ronam ay binda, bnd yi binda yu bulala.

Fii ni ay palaansi tóogu la toogu yi ñu ngi am ay kulóor yu soxola am kulóor wu duum am kulóor wu ñuul teg ci seeni kaw ay ngegenay yi am na ay kulóori soxola.

Kini nit bu taxaw la nit bu xamanteni kuy taggat yaramam la mu ngi paré pur daw.

Ab tele la mongi am culoor bu orange ak culor bu nuul lu melni woyokaay mun ci digga bi loxo moo ko tiyee.

Li ay pom la mugi ameeh xulooru bu werta pom yi pom yu bari la nit yi dañj ko deh jënda diko jëfandekoo

Ab neeg la bu am lalam texci ay njegenaay ak ay toogeekaay lalbu lal bu mag la.

Lii ay woyokaay la woyokaay yi niti dañu ko dee jënd diko jëfandikoo amna koloor bu bula ak bu weex nu fa binda ay binda.

Ñaari wey jàmbaar lañ ñuy taggat seeni yaram di xaccoo ñoom ñaar bal bikennaki mungi sol yere bu weex kenna ki mungi sol yere bu konk ak tubey bu bu la.

Ab tablala buñ binda ay binda yu bula ay kulóur yu werta ak binda yu weex ak kulur yu weex.

Lii ab mbayitiif la mbaytief yi lu wertala ñyung ko dajaleh ci benna sing-sing ak ay dogit-dogit.

Lii ay kayitu xibaar yuy joxe ay xibaar ci bir réew mi ak ci bitim réew.

Li ay jëfandekuwaay la yu nekk ci benn palaas bu mag palaas bi palaas ci jendekaay la ak jaayekaay.

Ap dex la, dex bi garaba ko worr, garab yi xof yi ay xof yu werti la. Ci boram am na ay ñyax yu fay sax, ñyax yi ñyax yu wertala.

Ak ndongo daara bu taxaw di binda ci tabla tabla bi dafa ñuul moom ndongo daara bi mo ngi sol yere bu bula.

Nyaaru dalla la dalla yi dañoo xawe ñu ngi amee ay kulóor yu weex ax kulóor u xonku.